Umkhuhlane owaqeda. abantu abanengi emazweni amanengi obizwa kuthiwa yi COVID19 .Abantu bezempilakahle sebehlala begqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane .Bevale ekhanda izandla konke lamakhala lemzimba yabo.

Owesilisa oquthileyo owezempilakahle ugqoke iyembe elemikhono emide emhlophe uthontisela umntwana ohleziyo phansi umuthi emvikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo, umama uhlezi ukhangele umntwana wakhe bemthontisela.

Abezempilakahle abathathu bamile bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka emakhanda omunye ugqoke okumhlophe bami duzane kwemota elombala omhlophe eyesibhedlela ethwala izigulane.

Umama usesibhedlela uhambise umntwana. Lilanga lokuthontiselwa abantwana. Umama ugqoke ikepesi elombala obomvu, owezempilakahle eceleni othontisela umntwana emvikela emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle basesigabeni bathwele ibhokisi elilamathuluzi abo . Leminye imithi esemabhokisini abakubeke phansi. Bahlaba umama ohleziyo ijekiseni.

Bamile abantu elayinini, abesifazana labesilisa. Kukhona abezempilakahle abahlaba abantu ijekiseni bebavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo yakulezi insuku.

Abezempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Ezandleni bagqoke amagilovisi alombala olithanga. Lapha ekhanda bavalile ngokumhlophe kanye lemilomo, lamakhala

Umama uhlezi uvale umlomo. Bayamhlaba ijekiseni ngowezempilakahle. Ugqoke impahla eluhlaza phezulu. Abanye njalo bahlezi ngemuva kukamama, bagqokile izifonyo bezivikela emikhuhlaneni eminengi etholakala emoyeni.

Owesilisa osesibhedlela uhlezi bamhlaba ijekiseni ngowezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka wavala amakhal, ulukile ekhanda , eceleni kwakhe kule tafula enkulu.

Abezempilakahle bayahlola owesilisa ogqoke iyembe emhlophe ukhangele phezulu ukhamisile . Owezempilakahle ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka lamagilovisi amhlophe ezandleni uhlola ubaba lowu .

Sebeqedile ukulapha izigulane omongikazi labodokotela sebezithathela umpikitsha baphakamise izandla emoyeni bahlezi omunye ugqoke okuluhlaza abanye bagqoke okumhlophe bavalile bonke amakhala.

Owesilisa ukha amanzi uthwele isigubhu esilombala olithanga ,okhelela ngaso amanzi ugqoke isikipa esilombala oluhlaza ,ngemuva kwakhe umi duzane kwento ebhaliweyo ngamabala amnyama kuphinde kukhanye lezihlahla.

Esibhedlela kulezinsuku sebefake umfanekiso emdulini, imifanekiso leyi itshengisa abantu abageza izandla minengi imikhuhlane esihlasela abantu ngakho abezempilakahle bakhuthazauzulu ukuthi ageze izandla ngaso sonke isikhathi.

Kulezi insuku sokulemikhuhlane eminengi esihlasela abantu. Abezempilakahle esibhedlela sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi leyo mkhuhlane njengoba beselapha izigulane ezibuya zigula imikhuhlane etshiyeneyo.

Ubaba usesibhedlela uhlezi ugqoke iyembe elemikhono emide eceleni umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe ezandleni wagqoka amagilovisi ezivikela emkhuhlaneni ubambe owesilisa isandla ufuna ukumhlaba ijekiseni emvikela emikhuhlaneni eminengi.

Abezempilakahle abamileyo abagqoke ama uniform esibhedlela ababili bagqoke ama uniform alombala omhlophe ababili njalo bagqoke ama uniform afananayo bonke bavalile amakhala abo kanye lomlomo.

Kuhle ukuthi abantu behambe esibhedlela besiyahlatshwa amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo bakhona omongikazi labodokotela esibhedlela abahlaba abantu amajekiseni bebavikela kuleyo mkhuhlani.

Umama uhlezi sevale amehlo usaba ijekiseni ibuhlungu, owezempilakahke ogqoke impahla zokuzivikela ukuthi engatholi umkhuhlane wavala amakhala uhlaba umama ijekiseni engalweni.

Isigulane silele embhedeni esihlaselwe ngumkhuhlane we covid 19 ukhona owezempilakahle ogqoke impahla zokuzivikela uvale ekhanda, umlomo lapha ezandleni ugqokile amagilovisi ukuze engatholi umkhuhlani.

Umama uhambise umntwana esibhedlela, uyagula. Uhlezi esitulweni uqhiyile ikhanda ubambe umntwana. Udokotela uhlezi phambi komntwana ogqoke okumhlophe ubamba umntwana esilevini emhlola.

Bahlezi emabhentshini abadala bathwele amabhuku lapho ababhalela khona bayafundiswa izinto ezinengi ngabezempilakahle emdulwini kunamathiselwe amaphetshana amhlophe abhaleliweyo.

Abantu abanengi abasemkhankasweni owezempilakahle. Babuye ngobunengi. Bagcwele abesifazana labesilisa. Kukhona amatende amhlophe kuleyondawo. Kanye lemota yesibhedlela, ethwala izigulane. Eyabe ibhaliwe ngamabala amhlophe phambili.

Owesifazana osevela kukha amanzi uthandele itsaro uthwele amabhakede amabili elinye ulifake ekhanda elilombala obomvu elinye ulilengise esandleni elilombala olithanga

Abezempilakahle bavakatshele esigabeni balande abantwana abancane kukhona umuthi abawunathisa abantwana bevikela abantwana emikhuhlaneni eminengi ehlasela abantwana.

Abantwana ababili phambi kwabo kuletafula omunye uphakamise umunwe emoyeni uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe ugqoke ijesi ngemuva kwakhe kulomgwembe osetshenziswa ngumbalisi ukubhala umsebenzi wabafundi.

Abezempilakahle babuya esikolo bezofundisa abantwana ukuziphatha kuhle ukuze bangatholi imikhuhlane. Babafundisa lokuthi bageze izandla ngemva kokusebenzisa izambuzi.

Owesilisa okhothemeyo ogeza izandla, ugqoke iyembe elemkhono emide, lebhulugwe elilombala omnyama, lezicathulo ezimnyama. Eceleni kwakhe kulezihlahla ezikhanyayo lesakhiwo.

Sebejabulile abantwana owesilisa uyabagezisa izandla sebelungela ukuya kudla. Abantwana bayakujabulela ukudla kukhona inditshi phansi elombala obomvu.

Owezempilakahle ogeza izandla ugqoke iyembe elemikhono emide lebhulugwe elilombala omnyama lezicathulo ezimnyama, ngemuva kwakhe kulesakhiwo esikhanyayo kanye lezihlahla ezinkulu.

Umama uzokukha amanzi uthwele isigubhu esikhulu esilombala olithanga uthandele ilembu lakhe wagqoka isikipa ngemuva kwakhe kulezihlahla ezikhanyayo kanye lentaba.

Abantu abathathu abahleziyo esibhedlela sabantu abagula ingqondo, ababili bathwele abantwana ezandleni, omunye owenzempilakahle ufake umakhala ekhukwini wakhe phezulu kwetafula.

Yisibhedlela sabantu abagula ingqondo. Abezempilakahle, inengi labo lihlezi ezitulweni. Kukhona leziphathamandla ezihlezi phambili. Kuletafula eliceciswe ngelembu elimhlophe, njalo ngemuva kwabo kulombiko, oduduzayo, obhalwe ngamabala amhlophe.

Abantu abaningi abesilisa abathatha izidaka mizwa inengi labo ekucineni bacina esehlanya uthole umuntu esegqoke impahla ezidabukileyo engasagezi esengcolile ngendaba yezidakamizwa lezi

Owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe uthwele amahlamvu ezihlahla esandleni, amahlamvu aluhlaza kuqakathekile . Amahlamvu lawa uwathethe ezihlahleni ezigcwele egangeni ezemvelo.

Esibhedlela kukhona izindlu lapho abalalisa khona abantu abagula kakhulu. Kuyabe kulembheda lapho abalala khona, kukhona njalo lamafasiteli ayabe evuliwe engenisa umoya.

Ekiliniki kukhona utshani phansi lamaluba ahlanyeliweyo. Kukhona njalo ibhakane elibhaliweyo elilombala omhlophe. Kulabantu abamileyo duzane kwefasiteli abalindele ukuhlolwa ngo Dokotela .

Esibhedlela kumbe emakiliniki kumele kuhlale kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi njalo imiduli yakhona ipendiwe phakathi ngependa emhlophe nemnyango kupendiwe.

Elaboratory kulephepha elimhlophe elibhaliweyo ngamabala abomvu kubhaliwe ukuthi abantu nxa bengakaphumi elaboratory beqale ngokugeza izandla zabo.

Esibhedlela kumbe emakiliniki kukhona izindlu lapho abalalisa khona abantu abagula kakhulu. Kuyabe kulemibheda, imduli iyabe ipendiwe. Kwesinye isikhathi kuyaba lamabhentshi lapho abavakatshela abagulayo abahlala khona.

Ibhakane elikhulu elimhlophe elibhaliweyo ibizo lesibhedlela kumbe ikiliniki liphinde libhalwe lenombolo nxa ufuna ukutshaya ucingo ekiliniki uyazithola zibhalwe ngamabala abomvu.

Omama ababili abahlezi ezitulweni ezilombala omnyama bonke baphethe abantwana abancane babavale ngama thawulo alombala omhlophe omunye uyahlekelela uveze amazinyo.

Bahlezi ezitulweni abantu bezempilakahle abagqoke izikipa ezifananayo ezimhlophe, kukhona abantu abaxoxisana labo kulama tafula lapho abafake amabhokisi abo alemithi.

Bahlezi omama emabhentshini ekliniki. Bonke baqhiyile amakhanda omama bathandela lamalembu abo. Bathwele amabhuku ezandleni . Bahlezi duzane komduli oyakhwe ngezitina.

Isibhedlela esiseceleni komgwaqo esilezihlahla ezinkulu phakathi lamaluba acecisileyo sigombolozelwe ngumduli oyakhwe ngezitina ezibomvu.

Abesifazana ababili abahleziyo. Omunye ugqoke ezimnyama, lamagogolosi, Omunye ugqoke ibhatshi elibomvu. Wagqoka lekepesi. Ubambe isihlathi.

Abantu abasesibhedlela abamileyo emagcekeni esibhedlela. Kuhlanzekile akula ngcekeza phansi. Omunye ogqoke ijazi elimhlophe. Izakhiwo zesibhedlela ziyakhwe ngezitina ezibomvu.

Ibhakane elisetshanini obuluhlaza elikhomba indawo , nxa abantu bedinga abathwaki nzima bayahle bebone ngebhakani leli. Ngemuva kwebhakani isihlahla esilamahlamvu esilamahlamvu aluhlaza, eceleni njalo kulomduli oyakhwe ngezitina.

Isibhedlela esiseeceleni komgqwaqo esigobhozelwe ngomduli oyakwe ngezitina siyakwe kuhle kakhulu isibhedlela phakathi kulezihlahla ezinkulu lamaluba acecisileyo esibhedlela.

Bafundela ukuba ngodokotela abantwana besikolo. Bagqoke amajazi amhlophe. Kukhona imithi ephakathi kwamambodlela amakhulu alezivalo ezimhlophe lokungamagajana okuncane okufakelwa khona igazi lomuntu nxa besiyalihlola elabhorithori, okulezivalo eziluhlaza okwesibhakabhaka

Owesilisa ofundela ukuba ngudokotela uhlezi ugqoke ijazi elimhlophe. Ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe. Phezulu kwetafula kulomtshina omhlophe ofundela ukuwusebenzisa.

Abezempilakahle abanye bamile ababili bahlezi bagqoke amajazi amhlophe inkazana kanye lomfana abasakhulayo, ezandleni owesifazana ugqoke amagilovisi umtshina omhlophe ophezu kwetafula abahlola ngawo isigulane.

Imitshina eminengi ehlezi phezu kwetafula enkulu elombala omhlophe kukhona owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe omileyo kulindawo efundela ukusebenzisa imitshina leyi.

Bamile abezempilakahle abanengi bagqoke amajazi amhlophe bafake izandla ezikhwameni amajazi abo omunye njalo ubambe umntwana phambi kwakhe.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela bayabe begqokile labo amajazi amhlophe lapha ezandleni begqokile amagilovisi ngoba eminye imithi abafundela ukuyisebenzisa ilobungozi ezandleni, etafuleni enkulu kugcwele imithi esemabhokisini esetshenziswa ngabantwana laba.

Indlu lapho okufundela khona abafundi ilekhabothi elezivalo ezicazimulayo, ikhabothi le kweyinye indawo kulembala emhlophe njalo umduli, upendiwe kule indlu kulezitulo zokuhlala ezilombala omnyama.

Abantwana abasesikolo abafundela ukuba ngodokothela, bagqoke amajazi amhlophe bonke .Njalo kukhona imithi abafundela ukuyisebenzisa kuleyi indlu kanye lemitshina etshiyeneyo.

Omama basuka esibhedlela abane bavela hlola umkhuhlane wecancer ohlasela isibeletho. Omama basukumele phezulu ukuze babekwazi ukuthi umkhuhlane lowu balawo yini.

Bahlezi abezempilakahle, kukhona njalo ngemuva kwabo abanye abamileyo bagqoke kuhle kakhulu. Amadoda agqoke amasudu amnyama lamayembe amhlophe bafaka lamathayi abomvu.

Inani labomama abakhipha izisu liyanda .Omama abanengi abafuni ukuzivikela ukuze bengazithwali babona kungcono ukuthi bekhiphe izisu ngakho abezempilakahle baxoxe kakhulu labantu abangomama ukuthi bezivikele asonto enhle ukukhipha isisu .

Abantu abagulayo bayakhuthazwa ukuthi beqonde esibhedlela beyethola ukulatshwa .Bakhona odokotela labomongikazi abalindele izigulane esibhedlela ukuze bezilaphe ,yiwo umsebenzi wabo abawuqhatshelwe nguhulumende.

Kulezi insuku, esibhedlela omongikazi bayapha abantu abagulayo amabhuku amhlophe abaliweyo indlela abantu okummele bephile ngayo ukuze bevikeleke emikhuhlaneni eminengi kanye lokudla okummele bekudle okwakha imizimba yabo.

Abantu sebephuma esibhedlela, sebelatshiwe, sebebuyela emakhaya. Isibhedlela sigombolozelwe ngomduli oyakhwe ngezitina nja kulamaluba eceleni komduli amahle, phakathi esibhedlela kule mota ezimileyo

Esibhedlela kukhona izindlu lapho abablalisa khona abantu abagulayo. Kuyabe kulembheda, njalo imbheda iyabe ihlukanisiwe ngamakhetheni ayabe efakiwe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Izibhedlela zemakhaya lazo sezize zathengelwa imota nguhulumende. Imota leyi ithwala izigulane eziyabe zigula kakhulu, ezingakwanisiyo ukuthi zizihambele zodwa. Ilombala omhlophe, phambili ibhaliwe ngamabala abomvu.

Isibhedlela esiyakhwe kuhle kakhulu. Esibhaliweyo phezulu ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Siyakhwe ngezitina ezibomvu. Phansi kuhlanzekile akulangcekeza esibhedlela.

Ezibhedlela kumbe emakiliniki kukhona indawo phakathi elezitulo ezinengi ezilombala omnyama lensimbi ezicazimulayo lapho izigulane ezifika zihlale khona zisalendele ukungena zibone odokotela.

Esibhedlela uhlezi umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe ulebhuku elikhulu phambi kwakhe uphethe usiba uyabhala eceleni kulekhabothi egcwele imithi esemabhokisini kanye lesemagabheni.

Abantu sebephumile esibhedlela basesangweni bangene umgwaqo sebehamba emakhaya, abanye njalo ngabagade umdududu, nxa ungena esangweni lesibhedlela kulebhakani elikhulu elibhalwe ibizo lesibhedlela.

Abazempilakahle abagqoke amajazi omhlophe, ezandleni lapha bagqokile amagilovisi alombala omhlophe kukhona itafula evalwe ngelembu elimhlophe kulemithi phezulu esetshiswa ngodokotela ukuhlola izigulane lokuzilapha.

Eminye imikhuhlane ehlasela abantu lapha emehlweni umuntu uyabe elunywa ecine esephuma igazi kumbe ephume okungama qhubu qhubu okuncane kumele egijimele esibhedlela eyethola usizo kwesinye iskhathi umuntu wakhona uyabe engasa boni kuhle.

Owesilisa oselele phezulu kwetafula uyagula akezwa kahle. Ugqoke iyembe elemkhono emide, njalo kwesinye isikhathi engabe ecabanga nzima, eswele umuntu wokuxoxisana laye.

Ukudla esikuxwayiswa ngabezempilakahle ukuthi sidle khona ukuze imizimba yethu ihlale iqinile njalo ihlanzekile kugoqela amaqanda ,ama avocado ,imbhida ,inhlanzi lokunye okunengi okutshiyeneyo.

Sukhona umuthi olapha amehlo abuhlungu uthole umuntu enwaya kumbe ephume izilonda lapha eceleni esibhedlela odokotela bayafika bekunike umuthi oyabe usebhokisini uthontisele emehlweni.

Abanye abantu bayalunya emzimbeni uthole umuntu esephuma igazi ngokuzinwaya kuqakathekile ukuthi umuntu lo agijimele esibhedlela ayethola ukulatshwa ngodokotela kusasa masinye.

Bamile abezempilakahle abesilisa kanye labesifazana abanengi bagqoke amajazi amhlophe omunye ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka wafaka i"jacket " emnyama phezulu.

Isikhathi sokuzithokozisa. Umfazi lendoda asebekhulile, babambene izandla bayazijabulisa. Umfazi ugqoke isikipa esilombala olithanga wagaxa okunye okulombala obomvu entanyeni wagqoka lamacici.

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe wavala amakhala uxoxisana lesigulane sakhe. Owesifazana oqeda ukumhlola igcikwane le HIV uyamduduza, umbambile.

Abantu abahlutshwa ngumkhuhlane wamathambo. Isikhona imitshina esibhedlela ehlola amathambo. Ngakho abagijimele esibhedlela, odokotela beyebahlola.

Udokotela uhlezi esitulweni esilombala omnyama, ugqoke ijazi elimhlophe kule tafula elilomtshina omhlophe, phezulu ohlola ngawo isigulane esihleziyo omunye njalo umile ngemuva kwesigulane.

Umtshina omkhulu esiwuthola esibhedlela , umtshina lowo ulombala omhlophe njalo bayakwanisa ukungenisa umuntu phakathi komtshina nxa besiyamhlola.

Isgulani silele esibhedlela eceleni kulodokotela ogaxe ithulusi yokuhlola ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo . Utshengisa isigulane okunye okuphetheyo esandleni

Ulele owesifazana uzivale amehlo. Ulohlupho, uswele umuntu ongaxoxisana laye. Kumele adinge umngane, akhiphe into emhluphayo kusesemasinyane.

Abantu bagula imikhuhlane etshiyeneyo njalo minengi imitshina odokotela abafika basihlola ngayo kukhona umtshina wokuhlola itshukela kukhona umtshina wokuhlola ibp.

Owesifazana lowesilisa abazijabuleleyo babambane izandla. Owesifazane ugqoke isikipa esilombala olithanga wafaka okunye lapha entanyeni okulombala obomvu lamacici endlebeni.

Bamile abezempilakahle abagqoke impahla ezingafananiyo bonke bavalile amakhala bezivikela emikhuhlaneni esiyithola emoyeni eminengi njalo kukhona itafula elecomputer phezulu kumbe ilaptop.

Umama uyajabula ,ulesisu esibhedlela, kukhona umtshina ohlola umama efuna ukuba kwazi ukuthi umama uzithwele umntwana oyini , eceleni kulendoda yakhe bazijabuoele ngoba sebetsheliwe ukuthi umntwana ngongumfana.

Umama usesibhedlela uhlezi, uqhiyile ikhanda eceleni kulodokotela owesifazana ogqoke ijazi elimhlophe, phambi kwabo kuletafula elebhuku elikhulu lapho umongikazi obhala khona kanye lesigubhu.

Elaboritory kulomtshina omkhulu udokotela uwubambile ugqoke okumhlophe, ukhona umuntu ohleziyo phansi ogqoke okulombala obomvu phansi bayamhlola ngalo umtshina ophezulu omkhulu

Omama kwesinye isikhathi esibhedlela oDokotela bafika babanike okungamagajana beyechema. Odokotela bethathe umthambiso wabomama behambe lawo elaboratory besiyahlola umthambiso.

E- laboratory sithola izinto ezinengi. Kukhona okuyabe kuphakathi kwamabhokisi emithi. Kulapho njalo okuhlolwa khona amagazi abantu kumbe kungana yizikhwehlela zabantu abagulayo kumbe umthambiso.

Elabhorethori sithola izinto ezinengi, kukhona eminye imithi efuna ukuthi ihlale endaweni eqandelelayo ngaso sonke isikhathi, kukhona njalo isitulo esilombala omnyama esilamavili phansi.

Elaboratory ungangena phakathi kule mitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola amagazi abantu kumbe izikhwehlela njalo umduli upendiwe . Kukhonanjalo lebhimu enkulu emnyama lapho abalahlela khona ingcekeza .

Isitulo esilombala omnyama esisithola elaboratory phezulu emdulwini kulomabona kude kukhona njalo itafula ecazimulayo elomtshina omkhulu olombala omhlophe osetshenziswa ngodokotela.

Elabhorithori sithola izinto ezinengi. Kukhona imtshina emkhulu ehlola amagazi abantu. Eminye njalo imtshina ihlola izikhwehlela kumbe imthambiso yabantu, befuna ukubona umkhuhlane obulala abantu.

owesilisa ome wafulathela unqunu phezulu ubambe iqolo ngemuva kwakhe kukhona owezempilakahle ogqoke isikipa esilombala olithanga usebenzisa umtshina ukuhlola ingemuva kwalo omileyo

Odokotela abanengi abasebenzela elaboritori isikhathi esinengi bayazivikela lapha ezandleni ngokugqoka amagilovisi kukhona eminye imithi abayisebenzisayo engalimaza izandla zabo.

Imbodlela yomuthi enamathiselwe iphetshana ibhaliwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi imbodlela leyi ise laboratory ngumuthi osetshenziswa ngudokotela.

Imitshina emkhulu esiyithola esibhedlela elaboratory eminengi yangkhona esiyithola kulezinsuku isilamavili phansi ukuthi u Dokotela uyakwanisa ukuyifuqa njalo eminengi imitshina ilembala omhlophe.

Kwesinye iskhathi izigulane ezihamba esibhedlela zigula, odokotela bayathatha imthambiso beyifake emagabheni amancane. Amanye amagabha ayabe elezivalo ezilithanga, amanye njalo elezivalo ezimhlophe, besiyahlola umthambiso lowu elabhorithori.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimnyama. Esandleni ugqoke inkombalanga lamagogorosi uthontisela umntwana ohlezi phambi kwakhe ogqoke isikipa esilombala obomvu ukhamisile ukhangele phezulu bayamthontisela.

Umama uhlezi umunyisa umntwana umntwana ugqoke isikipa esilombala omhlophe, umama ubukeka njengo muntu ocabanga kakhulu, uhlezi endlini yodaka esiyithola kakhulu emakhaya.

Bahlezi omama basemkhankasweni bagqoke izikipa ezifananayo bonke ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka ibhaliwe phambili. Abanye bathwele abantwana abancane bayabamunyisa.

Udokotela wesilisa ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka, wagaxa lethuluzi yokuhlola ukutshaya kwenhliziyo, uthwele ijekiseni, ezandleni uzivikele ugqokile amagilavusi alombala omhlophe. Uhlaba umntwana ijekiseni engalweni.

Zilele izigulani esibhedlela, kulembeda lapho ezilele khona, lengubo abazimbathileyo ezilombala obomvu kanye lolithanga.

Abantu abamileyo esibhedlela abanye njalo bahlezi emabhentshini. Owesilisa uthwele isikhwama ohleziyo owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimnyama wathwala ibhuku umile uxoxisana labantu laba.

Ujabulile umama osebelethile ubelethe abantwana abangama phahla umfana lenkazana lomongikazi okade embelethisa ujabulile kakhulu sokuhle kwabuya izihlobo zizombona esibhedlela.

Umama usesibhedlela bamhlaba ijekiseni yokuvikela ukuthi engazithwali ugqokile isifonyo emakhaleni esilombala omnyama. Umongikazi eceleni ugqoke okumhlophe laye uvalile amakhala.

Ekiliniki kukhona indawo elotshani obuncane obuqunyiweyo. Eceleni kulamatshe lamaluba ahlanyeliweyo ayenza ikiliniki ibenhle Kukhona njalo ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe.

Umntwana usesibhedlela umama wakhe umbabhe lapha ehlombe bamhlaba ijekiseni ngowezempilakahle owesilisa ugqoke amaglovisi ezandleni alombala omhlophe Kanye lenkobhalanga esandleni .

Eminye imithi esetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa behlola izigulane kuqakathekile ukuthi udokotela azivikele lapha ezandleni ngokugqoka amagilovisi ngoba eminye imitshina ilobungozi ingabalimaza ezandleni nxa bengazivikelanga.

Siyambonga uhulumende ngokuthengela izibhedlela ezinengi imitshina eyokuhlola abantu abagulayo njalo imitshina leyi iminengi ihlola imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Umtshina omncane esiwuthola esibhedlela osetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane eminye njalo imitshina iyabemikhulu. Lo umtshina omncane ulombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lomnyama.

Amathuluzi lemitshina esikuthola esibhedlela, imitshina iyatshiyana kukhona eminye emikhulu eminye njalo iyabe ilamavili eminye njalo iyabe imincane konke sikuthola esibhedlela.

Esibhedlela kukhona amagabha amakhulu esiwabiza sithi ngamabhimu isikhathi esinengi abantu abadlayo amaphepha abo ebeqendile bayawajikela ukuze esibhedlela akuhlale kuhlanzekile kungela ngcekeza .

Minengi imitshina lapha esibhedlela esetshenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini abagulayo eminye njalo imikhulu imitshina eminye njalo yimitshina emincani.

Ibhokisi elithwala ngabezempilakahle elilo mbala obomvu, ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amhlophe, ngelabantu abathi nxa kulomncintiswano bayahamba belithwele liyabe lilamathuluzi lokwelapha abantu abalimalayo emdlalweni.

Amathuluzi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane. Amathuluzi lawa alombala ocazimulayo kukhona njalo lezigelo phakathi kwamathuluzi lawa.

Zonke izibhedlela kulezi insuku laloba ngezemakhaya sezilayo imitshina ehlola abantu abagulayo. Uhulumende uthengele izibhedlela zonke imitshina eminengi.

Lezibhedlela zemakhaya lazo sezizezaphucuka. Uhulumende uthengele zonke izibhedlela ezisemakhaya imitshina eminengi etshiyeneyo eyokuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini.

Minengi imitshina kumbe amathuluzi esikuthola esibhedlela okusetshenziswa ngodokotela nxa belapha izigulane. Imitshina bayayisebenzisa nxa behlola izigulane. Kunengi okusetshenziswa esibhedlela.

Esibhedlela kukhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane .Amathulusi ayabe elombala ocazimulayo engawensimbi phambi ecijile elokumnyama .

Umtshina esiwuthola esibhedlela owokuhlola izigulane, umtshina olamavili phansi udokotela uyakhwanisa ukuwufuqa nxa esesiya kwesinye isigulane. Njalo phezulu kulensimbi elengayo ecijileyo.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Amathulusi lawa agoqela lesigelo, kanye lethulusi odokotela abahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo yomuntu ogulayo.

Bakhona abanye abantu abagulayo, odokotela befike benanzelele ukuthi umuntu lo akala gazi eleneleyo emzimbeni, bayahamba beyethenga igazi bebuye lalo esibhedlela odokotela belifake umuntu.

Eminye imitshina esiyothola esibhedlela eyokuhlola izigulane esetshenziswa ngodokotela iyandise ukuba lombala omhlophe njalo phansi iyabe ilamavili kwesinye isikhathi udokotela ekwanisa ukuwufuqa ma esesiya kwesinye isigulane.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela alombala ocazimulayo. Kukhona indawo lapho agcinwa khona kuhle ukuze ehlale ehlanzekile njalo nxa bewabamba odokotela bayagqoka amagilovisi ezandleni.

Minengi imitshina esiyithola ezibhedlela kulezi insuku. Imitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo emizimbeni yabantu. Eminye njalo iyabe imikhulu eminye njalo imncane.

Amathulusi esiwathola esibhedlela asetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane loba ungabulawa lizinyo ikhona ithulusi odokotela abakukhipha ngayo izinyo.

Imbodlela yomuthi eyegilasi elesivalo esiluhlaza enamathiselwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala amnyama umuthi ophakathi.

Amathuluzi amathathu asentshenziswa ezibhedlela ngo dokotela nxa behlola izigulane . Kumbe bengabe bekhipha izigulane izinyo ikhona njalo ithuluzi odokotela abayisebenzisayo

Imitshina minengi esiyithola esibhedlela. Kukhona imitshina ehlola isisindo somuntu ogulayo. Kukhona njalo eminye ehlola ukuhamba kwegazi emuntwini. Eminye njalo bayisebenzisa ukuhlola umkhuhlane we BP.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela esibhedlela, bawasebenzisa kakhulu nxa besiyahlinza izigulane. Amathulusi lawa izigelo uyazithola njalo alombala ocazimulayo wonke.

Esibhedlela kugcwele imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela bangabe behlola umuntu ukuhamba kwegazi emzimbeni kumbe njalo behlola imikhuhlane we BP eminye imitshina njalo phezulu ilabomabonakude.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela esetshenziswa ngodokotela ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo ebantwini. Ukhona umtshina wokuhlola iBP kukhona njalo umtshina wokuhlola itshukela eminye imitshina ohlola ukuhamba kwegazi emzimbeni.

Esibhedlela kulapho esithi nxa sigula sigijimele khona siyethola ukusindiswa ngempilo zethu. Kukhona imitshina odokotela abafika besihlole ngayo nxa sigula njalo imitshina leyi minengi itshiyene. Ihlola imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela sithola izinto ezinengi. Kukhona isicathulo eselabha esilombala omnyama abasigqokisa umuntu olimeleyo enyaweni ukuze simncedise ukuthi enyathele engezwa ubuhlungu obukhulu.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlolwa khona izigulane. Umduli upendwe ngependa elithanga ulefasiteli engenisa umoya kukhona njalo isitulo lapho isigulane esifika sihlale khona duzane komtshina.

Nxa ugula, esibhedlela kukhona amathulusi asetshenziswa ngodokotela ukulapha izigulane. Bengakuhlaba ijekiseni odokotela kwesinye iskhathi, kumbe bekunike umuthi loba amaphilisi.

Amathulusi esiwathola esibhedlela asetshenziswa izikhathi ezinengi ngodokotela nxa behlinza izigulane ezidinga ukuthi zihlinzwe. Amathulusi lawa ayabe elombala ocazimulayo njalo ayageziswa ngemithi ngemuva kokusetshenziswa abekwe endaweni ehlanzekileyo.

Minengi imitshina esiyithola esibhedlela esetshenziswa ngodokotela ukuhlola izigulane. Eminye njalo iyabe ihlola ukuhamba kwegazi emzimbeni eminye njalo phezulu iyabe ilabomabonakude. Eceleni komtshina kuyabe kulombheda lapho isigulane esilala khona nxa sihlolwa.

zinengi izinto esibhedlela odokotela abazisebenzisayo nxa belapha izigulane, kukhona amajekiseni abangawahlaba izigulane, kukhona njalo eminye imithi esemagabheni amhlophe esetshenziswa ngodokotela nxa beselapha izigulane.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina eminengi esetshenziswa ikakhulu ngobodokotela nxa behlola izigulane. Abantu babuya begula imikhuhlane etshiyeneyo ngakho imitshina layo yehlukene

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Ikhona ehlola ingaphakathi komuntu. Ibekhona ehlola igazi. Kalivikwa elithi ihlola okutshiyetshiyeneyo.

Umtshina esiwuthola esibhedlela osetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi umtshina olombala omnyama lomzila omhlophe ogombolozele umtshina ubhaliwe ngamabala amhlophe.

Loba ugula ubulawa yiwuphi umkhuhlane gijimela esibhedlela, minengi imitshina odokotela abalayo esibhedlela abazafika bekuhlola ngayo ukuze bebone into ekubulalayo.

Ithulusi egaxwa ngo Dokotela entanyeni ngaso sonke isikhathi nxa sebesiya hlola izigulane. Bayisebenzisa ukuhlola izigulane befuna ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yesigulane.

Igabha elilombala omnyama, elibhaliweyo ngamabala alithanga, aphindwa labhalwa ngamabala amhlophe. Igabha leli ilesivalo esimnyama.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe, elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lamaphilisi. Eceleni kwebhokisi kulamaphilisi alombala omhlophe aqeda ubuhlungu emzimbeni womuntu ogulayo.

Imbodlela encane elombala omhlophe elesivalo esibomvu phezulu. Imbodlela leyi ngeyomuthi wabantu ababulawa ngamehlo bayathontisela umuthi lowu emehlweni. Eceleni kulebhokisi elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama.

Kwesinye isikhathi isigulane nxa sesigule kakhulu kumbe kade sihuda siyabe sesiphela amandla ngakho odokotela bayafika esibhedlela besifake i drip eyancedisa isigulane ukuthi sithole amandla.

Ibhokisi lomuthi onathwa ngabantwana abancane elilombala olithanga eceleni kulebhodlela yomuthi elilesivalo esimhlophe ebhaliweyo.

Ibhokisi lomuthi elilombala olithanga elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo eceleni kule tshubhu yomuthi elombala olithanga layo ibhaliwe ibizo lomuthi.

Imithi eminengi esiyithola ezibhedlela loba siyithenga ekhemisi iyabe iphakathi kwamabhokisi . Amabhokisi lawa ayabe evaliwe ukuze umuthi ophakathi ungatshaywa ngumoya njalo ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi .

Manengi amaphilisi anathwa ngabantu kukhona amaphilisi anathwa ngomama bezivikela ukuthi bengazithwali .Kukhona njalo amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo njalo ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo amaphilisi .

Esibhedlela kukhona ikhabothi ecazimulayo ekhanyiselayo elegilasi lapho abafake khona imithi yabo eminengi esemabhokisini. Nxa uphuma kudokotela uyaqonda kuleyo ndawo bayakunika umuthi owubhalelwe ngudokotela.

Ibhokisi elilamaphilisi livaliwe njalo phakathi amaphilisi ayabe egoqelwe ngelinye iphepha. Amaphilisi kumele ahlale evaliwe ukuze engatshaywa ngumoya njalo ibhokisi leli libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo amhlophe.

Ibhokisi elilejekiseni ehlatshwa abantu abaleBP. Lilombala olithanga njalo libhaliwe ngamabala amnyama.

Imbodlela elomuthi omnyama phakathi owokunatha usetshenziswa ngabantu abakhwehlelayo ukuze ukukhwehlela kuphele ilesivalo esilithanga ibhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi.

Amabhokisi alemithi. Kwesinye isikhathi engaba lamaphilisi alombala olithanga. Elinye ibhokisi lilombala omhlophe. Kukhona njalo lamambodlela emithi yokukhwehlela alesivalo esilithanga eyinye ilesivalo esimhlophe.

Amaphilisi alombala omhlophe . Amaphilisi ayaqeda ubuhlungu emzimbeni njalo ayalapha eminye imikhuhlane. Kwesinye isikhathi amaphilisi andise ukuba semabhokisini evalelwe ukuze engatshaywa ngumoya.

Imithi eminengi eyesikhiwa esiyiphiwa esibhedlela ngodokotela kumbe esihamba sisiyayithenga ekhemisi iyabe ifakwe emabhokisini avaliweyo ukuze ingatshaywa ngumoya njalo amabhokisi lawa ayabe ebhaliwe.

Imbodlela yomuthi wakulezi insuku. Imbodlela ilesivalo esilombala olithanga ibhaliwe ngamabala amnyama ibizo lomuthi ophakathi lendlela abantu okumele besebenzise ngayo umuthi lowu.

Amaphilisi amanengi asemabhokisini atshiyeneyo njalo amaphilisi lawa ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Amanye alombala omhlophe, amanye alombala olithanga. Wonke amaphilisi ayaqeda ubuhlungu.

Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo. Amanye aluhlaza, amanye njalo amhlophe, amanye ayabe esegabheni elimhlophe kumbe ebhokisini.

Ibhokisi lamaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lamaphilisi labhalwa lokuthi amaphilisi asebhokisini mangaki.

Abantu abanengi abazwa ubuhlungu emzimbeni kumbe umuntu angabe egula kukhona amaphilisi abawanathayo njalo amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo kuyangokuthi uDokotela uyabe ekubhalele aphi angkhona. Amanye njalo alombala omhlophe amaphilisi.

Esibhedlela kulamaphilisi amanengi ,ayimihlobo hlobo etshiyeneyo .Odokothela abayipha abantu abagulayo, abanye bayaphiwa njalo amaphilisi alombala olithanga abanye njalo bayaphiwa imithi eyabe iphakathi kwamagabha.

Igabha lamafutha eliyenza isikhumba sibesihle, lilesivalo esiimnyama libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lamafutha aphakakathi.

Igabha elilamaphilisi, elilombala olithanga ligcwele amaphilisi alombala omhlophe phakathi. Amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo befuna ukuqeda ubuhlungu emzimbeni yabo.

Izigubhu ezine ezilomuthi, umuthi ongamanzi zinamathiselwe amaphetshana amhlophe abhaliweyo ibizo lomuthi lendlela okumele umuthi usetshenziswe ngayo.

Imithi yakulezi insuku esiyiphiwa esibhedlela ngodokotela kumbe esiyithenga amakhemisi isikhathi esinengi iyabe isebhokisini elivaliweyo ukuze umuthi ungatshaywa ngumoya njalo ibhokisi liyabe libhaliwe ibizo lomuthi.

Imbodlela yomuthi wesikhiwa owokugcoba inamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ibizo lomuthi ngamabala amhlophe labhalwa langamabala amnyama.

Imbodlela yomuthi ebhaliweyo ibizo lomuthi ngamabala amnyama yabhalwa lendlela umuthi lowu okumele usetshenziswe ngayo ukuze abantu benze into elungileyo .

Izigubhu ezikhanyiselayo, ezilomuthi ongamanzi. Izigubhu zinamathiselwe amaphetshana. Amaphetshana lawa abhaliwe ngokumnyama. Abhaliwe ibizo lomuthi ophakathi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Imbodlela yomuthi encane ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka ibhaliwe. Eceleni kwembodlela kule bhokisi lomuthi elilombala omhlophe kwezinye indawo olithanga elibhaliweyo ngamabala amhlophe kanye lamnyama.

Izigubhu ezine ezilomuthi esiwuthola esibhedlela izigubhu lezi zinamathiselwe amaphepha abhaliweyo ibizo lomuthi lendlela abantu okumele besebenzise ngayo umuthi ophakathi.

Manengi amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo amanye amaphilisi ngaqeda ubuhlungu emzimbeni. Njalo abanye banatha amaphilisi ayabelombala olithanga abanye benatha amaphilisi alombala omhlophe wonke amaphilisi ayaqeda ubuhlungu.

Amaphilisi amanye alombala oluhlaza, amanye njalo alombala omhlophe, amanye esamabhokisini, amanye esemagabheni. Amaphilisi ayimihlobohlobo eminengi etshiyeneyo njalo alapha izinto ezitshiyeneyo.

Esibhedlela sabantu abagulayo esangweni ilensimbinsimbi phezulu njalo kukhona ibhakane esangweni elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama kwezinye indawo abomvu.

Abantwana bagcwele endaweni elotshani obuluhlaza, bagqoke amayunifomu amankazana kanye labafana, abanye bagqoke amayembe amhlophe abanye bafake amajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umntwana usesibhedlela usengcono wahamba egula kakhulu umntwana engakwanisi lokuhlala usengcono ngemuva kokuba odokotela bebemhlaba amajekiseni. Usekwanisa ukuzihlalela.

Bagcwele abantwana kukhona abazempilakahle abazothontisela abantwana abancane bebavikela emkhuhlameni eminengi etshiyeneyo bagqoke amajazi amhlophe.

Abesifazane kanye labesilisa abezempilakahle abamileyo ngemuva kwabo kukhona amabala abhaliweyo ngokuluhlaza kwezinye indawo kubhalwe ngoku mhlophe bathatha umpikitsha.

Abezempilakahle bayafundisa abantu, ilizwe lonke jikelele, kanye labantwana abancane. Ukuthi kumele begeze izandla. Izandla zihlale zihlanzelile, ngazo zonke izikhathi ngoba izandla zibamba izinto ezinengi, ngakho bangathola amagcikwane, atshiyeneyo

Owezempilakahle ojabulileyo eqeda ukubelethisa umama umntwana omncani ugqoke impahla eziluhlaza ekhanda ugqoke ingwane elombala omhlophe, ezandleni wagqoka amagilovisi alombala omhlophe ubambe umntwana ingwalo.

Abantwana besikolo abasemagcekeni alotshani obuluhlaza amankazana kanye labafana abanye bagqoke amajesi aluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kwayembe alombala omhlophe.

Inhlanganiso epha isikolo ukudla kwabafundi. Abadala bayahamba nsukuzonke besiyaphekela abantwana ukudla. Abantwana bayakuthanda ukudla njalo kuqakathekile ukuthi abantwana befunde besuthi.

Umntwana oselensuku ezintathu ekhwehlela umama uhambe wayathenga umuthi ekhemisi, umuthi ophakathi kwembodlela umama usenathisa umntwana umuthi usebenzisa isipunu esilombala olithanga eserabha.

Umuntu ogqoke isigqoko esilemizila emhlophe kanye lolithanga. Uhlezi phezulu kwecansi ,phambi kwakhe enyaweni kulenyoni ezintathu ,ngemuva kulomduli olefasitheli.

Umntwana ulele esibhedlela uyagula. Eceleni udokotela wesifazana ogqoke ijazi elimhlophe, ezandleni ugqoke amagilovusi amhlophe, uhlola umntwana lapha esiswini. Kukhona omunye owezempilakahle omi eceleni kukadokotela.

Esigabeni abantu kade sebethwele nzima ebusuku bengalali ezindlini kungcwele iminyane ngakho bacele abezempila kahle ukuthi bebuye bezofafaza laphaezindlini babuyile abaze mpilakahle bagqoke impahla zokuzivikela bayafafaza endlini.

Owesifazana ongudokotela ogqoke ijazi elimhlophe wagaxa lethulusi elombala omnyama kwezinye indawo ocazimulayo. Odokotela abahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo. Ezandleni uthwele iorange elisikiweyo, kwesinye isandla uthwele iglass.

Abezempilakahle abasendlini lapho okulele khona isigulane embhedeni esigulayo. Omunye ugqoke impahla eziluhlaza .Njalo ezandleni lapha bazivikele . Bagqokile amagilovisi bonke alombala omhlophe.

Owesilisa ogoqe izandla, ogqoke ijazi elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama esifubeni .Ugqokile isifonyo sakhe uzivikela emikhuhlaneni eminengi ethelelwanwa ngomoya.

Owesilisa osesi bhedlela ehamba ebulawa ngamehlo uhlezi esitulweni esilombala obomvu, ugqoke isikipa esilombala omhlophe, phambi kwakhe kulo dokotela owesilisa ugqoke okumhlophe usebenzisa umtshina wokuhlola lowu obulawa ngamehlo.

Owesifazana owezempilakahle othengisa imithi ,umile ugqoke ijazi elimhlophe kugcwele imithi eminengi esemabhokisini alithanga amanye njalo amhlophe.

Umama usekhulile, uyazama ukuziyelula ukhotheme. Umzimba wakhe usuhlala ubuhlungu ngaso sonke isikhathi, ukhona owesilisa oncedisa umama ukuthi aziyelule.

Bamile abazempilakahle abagqoke impahla eziluhlaza phezulu kukhona umtshina omkhulu wokuhlola abantu abagulayo umtshina lowu ilombala omhlophe osentshenziswa ngodokotela .

Abezempilakahle bamile amankazana kanye labafana bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwabo kukhona umtshina olombala omhlophe.

Udokotela wesifazane ogqoke impahla eziluhlaza wagaxa ithulusi yakhe ahlola ngayo ukutshaya kwenhliziyo ezandleni ugqokile amagilovisi ulapha isigulane esilele embhedeni.

Owezempilakahle ogqoke ijazi elimhlophe phambi kwakhe kuletafula elomtshina omkhulu olapha abantu abagulayo, umduli aphalathi kwawo upendiwe ngependa emhlophe ulekhetheni elikhulu elimhlophe.

Sikhona isibhedlela lapho okulabo Dokotela abakhangela ngezikhumba zabantu esibabiza ngesikhiwa sisithi ngo Dermatologist . Balapha abantu abalezikhumba ezilumayo kumbe ezilamaqhubu.

Abezempilakahle abamileyo phakathi kwetende elilombala omhlophe phezulu kulelembu elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka libhaliwe ngamabala amhlophe. Bagqoke impahla ezifananayo izikipa ezilombala omnyama.

Owezempilakahle ohleziyo, ogqoke ijazi elimhlophe. Phambi kwakhe kuletafula. Phezu kwayo, kulomtshina omkhulu, awusebenzisa ukuhlola izigulane.

Owezempilakahle osesibhedlela ogqoke ijazi elimhlophe ezandleni ugqoke amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka kuletafula enkulu egcwele amabhuku lapho obhala khona esebenzisa usiba.

Abantu ababili abahleziyo umama ngowezempilakahle ugqoke ijazi elimhlophe eceleni kwakhe kulojaha osakhulayo ogqoke ihembe elemkhono emfitshane emhlophe bahlezi duzane kwezigodo kanye lezihlahla.

Owezempilakahle omileyo ogqoke impahla ezimhlophe. Ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe. Lapha ebusweni uvalile kanye lasekhanda ezivikela emkhuhlaneni eminengi.

Umntwana ulele uphakamise izandla uyahlekelela udokotela ubambe umntwana emadolo ugqoke iyembe emhlophe lamagilovisi alombala omhlophe ezandleni.

Owesifazana ohleziyo esitulweni esimhlophe. Abezempilakahle babili, bonke bagqoke ezimhlophe, ngaphezulu. Babukeka kungowesilisa, lowesifazana. Osizana lesigulane ngowezempilakahle, owesilisa.

Abantu ababili omunye uhlezi esitulweni esilombala omnyama ugqoke ijazi elimhlophe omunye umile owesilisa ugqoke ibhulugwe elilombala omnyama laye ugqoke ijazi elimhlophe.

Ekhemisi kulekhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza lapho ababeke khona imithi elapha abantu eyabe igcwele emabhokisini amanengi atshiyeneyo njalo ibhalwe okwehlukeneyo.

Emadolobheni ezinengi indawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi esizibiza ngokuthi kuse khemisi. Kuyabe kulekhabothi elombala omhlophe lapho ababeke khona amabhokisi abo emithi atshiyeneyo njalo abhaliwe lawo mabhokisi.

Ekhemisi kulemithi eminengi eyabe isemabhokisini avaliweyo ukuze leyo mithi ingatshaywa ngumoya, njalo amabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela okumele usetshenziswe ngayo.

Ekhemisi kulekhabothi elombala omhlophe kanye loluhlaza engcwele imithi eminengi eyabe isemabhokisini atshiyeneyo. Amabhokisi lawa ayabe evaliwe ukuze imithi ephakathi ingatshaywa ngumoya.

Ekhemisi sithola imithi eminengi lezinye izinto ezitshiyeneyo imithi leyi iyabe iphakathi kwamabhokisi amanengi alembala etshiyeneyo njalo ebhaliwe.

Ekhemisi kulekhabothi emhlophe lapho ababeke khona imithi yabo esemabhokisini lokunye okutshiyeneyo amabhokisi lawa awafanani okukhanya ukuthi izinto eziphakathi lazo zihlukene.

Imithi eminengi ethengiswayo esemthethweni siyithola ekhemesi. Iyabe njalo isemabhokisini amanengi atshiyeneyo, amabhokisi lawo ayabe evaliwe. Njalo wonke ayabe ebhaliwe ibizo lomuthi ophakathi.

Indawo ezinengi lapho okuthengiswa khona imithi zandise ukubhalwa lapha phezulu emdulini ibizo laleyondawo ukuze abantu abadingayo bengathwali nzima bayahle bebone ibizo phezulu.

Abanye abantu abahlala khatshana lezitolo ezithengisa amaphilisi kungaba sekhemisi bayabuya begade amabhasikili ukuzothenga kule indawo njalo isakhiwo sekhemisi esibhaliweyo phezulu ngamabala amhlophe ibizo lendawo.

Kulezi insuku imithi kanye lamaphilisi akusekho ezibhedlela. Odokotela sebefika behlole izigulane bebabhalele emabhukwini abo behambe beyethenga ekhemisi ,kutholakala imithi eminengi ephakathi kwamabhokisi.

Abantu bahlezi bahlolwa imikhuhlane eminengi etshiyeneyo ngabantu bezempilakahle kukhona njalo amalephuthophu asetshenziswa ngabantu bezempilakahle lapho ababhalela khona nxa bebuza izigulane umbuzo bayaphala phansi.

Umntwana wesikolo ulimele edlala esikolo, bamgijimisela esibhedlela. Udokotela wesilisa ogqoke ijazi elimhlophe, lamagilovisi ezandleni, lamagogorosi wavala ngesifonyo, uxoxa lomntwana.

Abantu abamileyo etendeni elilombala omhlophe phansi lilombala oluhlaza njalo libhalwe ngamabala amhlophe , abafana kanye lamankazana abame bafulathela abagqoke kuhle kakhulu

Abantu abase mkhankasweni wezempilakahle bahlezi abanye njalo bamile lapho okubhalwe khona ngamabala amhlophe phansi kulotshani obuncane obuluhlaza.

Abezempilakahle bafike bafaka itende esigabeni elilombala oluhlaza lomzila olithanga. Ugcwele izitulo phakathi ezivalwe ngamalembu amhlophe. Abantu baza ngobunengi bazofundiswa izinto ezitshiyeneyo.

Abesilisa kanye labesifazana abasemkhankasweni wabantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe njalo ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esikhulu esikhanyayo esipendiweyo umduli esilamafasiteli amanengi.

Abantu basemkhankasweni wezempilakahle abesilisa kanye labesifazana bamile abezempilakahle sebebaphe amabhuku bawathwele ezandleni abantu.

Abezempilakahle basesigabeni bafike bafaka amatende abo. Amanye alombala omhlophe, amanye alombala olithanga. Izakhamizi zisukume ngobunengi zisiya kuleyondawo. Ngemuva kwamatende kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Zisukume ngobunengi izakhamizi esigabeni abafazi kanye lamadoda bagcwele emagcekeni kukhona abantu bezempilakahle owesilisa omileyo ogqoke iyembe emhlophe owezempilakahle.

Abantu abanengi abalayinileyo belayinele ukuhlolwa ngabezempilakahle bami endaweni belotshani obuluhlaza. Kukhona abantu bezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe, ababili abahlezi bodwa awezempilakahle lojahana osakhula bemhlola ingcikwane leHIV.

Bamile abezempilakahle, amajaha asakhulayo kanye lenkazana. Bagqoke izikipa ezilombala omhlophe, omunye njalo ugqoke iyembe elemikhono emide emhlophe.

Abantu abanengi abahleziyo balindele ukuhlolwa ngabezempilakahle kukhona abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe abahlola abantu imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Abezempilakahle abavakatshele esikolo .Kukhona abafundi abamileyo kwelinye icele abafundi bagqoke amayembe amhlophe kwelinye icele bagqoke amayembe aluhlaza okwesibhakabhaka bayafundisa abantwana ngabezempilakahle.

Abezempilakahle abagqoke amajazi amhlophe bahlola abantu ukuthi umuntu mude okungakanani bamile abantu abanengi balindele ukuhlolwa ngabezempilakahle.

Abezempilakahle abasemkhankasweni abagqoke izikipa ezimhlophe ezibhaliweyo ngemuva ngamabala amnyama umkhankaso abawenzayo.

Bahlezi abantu bezempilakahle egcekeni kwenye indawo kulotshani bamile abanye bagqoke amajazi amhlophe babuyile ngobunengi abantu bezohlolwa kule indawo.

Kuqakathekile ukuthi abantu nxa begeza izandla nxa bengelayo isepa kwesinye isikhathi eyokugeza izandla abasemakhaya bengasebenzisa umlotha uyasiza kakhulu kubalulekile ukuthi izandla zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi

Abezempilakahle abaya emkhankasweni abagade imota bajabulile abanye baphakamise izandla emoyeni. Bagqoke izikipa ezifananayo bonke ezilombala obomvu ezibhaliweyo phambili ngamabala amhlophe.

Abesifazana abane abamileyo esibhedlela abathathu bagqoke izikipa ezifananayo ezilombala omhlophe bagqoka lezifonyo emakhaleni ezilombala omhlophe, owezempilakahle omileyo labo ebambe eyinye into esandleni.

Kuqakathekile ukuthi nyanga zonke omama behambe esibhedlela abazithweyo odokotela besiyahlola abantwana esiswini udokotela ugqoke ijazi elimhlophe uhlola umama ohleziyo.

Abezempilakahle abamileyo abesilisa labesifazana abagqoke izikipa ezifananayo ezibhaliweyo phambili ngokumhlophe. Bonke bavalile amakhala kanye lemilomo abanye njalo baquthile.

Abezempilakahle abavakatshele esigabeni .Omama Kanye labantwana babuye ngobunengi kuleyo ndawo bamile balindele ukuhlowa ngabezempilakahle . Ngemuva kwabantu kukesakhiwo lezihlahla okukhanyayo .

Bagcwele abantu baya emkhankasweni. Kukhona umkhuhlane osuqede abantu elizweni bagqoke izikipa ezifananayo. Ngemuva kwabantu kugcwele izakhiwo ezinengi.

Abazempilakahle bavakatshele abantwana besikolo. Bafike baxoxisana labantwana, baqeda bapha abantwana amabhuku okumele bawabale bezivikele eminye imikhuhlane.

Abezempilakahle abakhangela ngogatsha lwabomama bahlezi omama bathandele amalembu abo. Kukhona abantwana ababili abahleziyo phansi enhlabathini phambili kwabantwana kukhona umganu baqeda ukudla abantwana.

Bagcwele abantu umgwaqo wonke baya emkhankasweni bagqoke izikipa ezifananayo bonke lezingwane emakhanda abanye bathwele ama bhaluni ezandleni.

Abezempilakahle abahleziyo kukhona njalo abanye ababili abamileyo abagqoke izikipa ezilombala omhlophe. Izikipa lezi zibhaliwe ngemuva njalo kukhanya bexoxisana ngendlela abangavikela ngayo abantu emikhuhlaneni eminengi.

Umama usesibhedlela uthwele umntwana omncane omongikazi bamhlaba ijekiseni yokuvikela umama ukuthi engazithwali njengoba esamunyisa. Ngemuva kukamama owezempilakahle ohleziyo ovale amakhala kanye lomlomo.

Omama babili omunye ngowezempilakahle ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka esibhaliweyo phambili ngokumhlophe uthwele ibhuku losiba.

Abezempilakahle ngemuva kokufundisa abantwana abangamankazana abasakhulayo babaphe izipho, babaphe amapads okugcika ngaphansi nxa besiya eskhathini.

Umongikazi esibhedlela ugqoke okumhlophe ubambe umntwana, umntwana ulele phezulu kwetafula duzane lomongikazi kukhona ibhuku lapho obhala khona.

Nyanga zonke abantu abazithweleyo abangomama kumele bahambe esibhedlela besiyahlolwa, bakhona odokotela abasebenza ngokuhlola omama abazithwelayo esibhedlela.

Abezempilakahle kade befundisa abantwana asebekhulakhulile abangamankazana indlela okumele beziphathe ngayo nxa sebengena esikhathini sabomama.

Uhlezi umama esibhedlela eceleni kulomntwana ozijabuleleyo. kukhona njalo abanye abaleleyo embhedeni .Esibhedlela kulomduli opendiweyo olithanga.

Ikhona imitshina emikhulu ehlola abantu abayenza ezemidlalo iyab ihlola imizimba yabo ukuthi ingabe ikulungele ukuyiyenza leyo midlalo umtshina omkhulu olombala omhlophe.

Uyazivoxavoxa owesilisa, ogqoke impahla zakhe zokugijima. Enyaweni wagqoka amathenesi lamasocks alombala omnyama. Uphakamise olunye unyawo emuva. Ngapha phambili, ubamba okunye. Ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile, kumele lababantu, bejime. Besebenzise insimbi.

Sebediniwe ababili laba akade begijima umango omude sebemile kade bethwele izigubhu zabo zamanzi sebewomile sebenatha amanzi.

Owesifazana ovukansukuzonke ekuseni ayegijima lantambama engakalali uyahamba ayegijima ulele phansi ugqoke impahla zakhe uyazivoxavoxa ubambe idolo udonsa unyawo uyazelula ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile.

Ikhabothi egcwele imithi eminye isemabhokisini eminye njalo isezigubhini imithi leyi isetshenziswa kakhulu ngabantu abayenza ezemidlalo iyenza imzimba yabo ihlale iqinile ngaso sonke isikhathi.

Owesifazana ugqoke impahla zakhe uyazivoxavoxa umzimba lowu. Uphakamise izandla emoyeni, ngumuntu ohlala egijima nsuku zonke ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile njalo engabi yisidudla.

Umuntu olimele idolo ngesikhathi egijima uwile wakhubeka, uyalithobathoba idolo lakhe ethi esegijimela esibhedlela odokotela labomongikazi bazafika bemelula idolo.

Abayenza ezemidlalo labo kuqakathekile ukuthi behlolwe imizimba yabo ukuthi ingabe ikulungele yini ukuthi beyenze leyo midlalo bayahamba esibhedlela kukhona odokotela abakhangela ngabantu abayenza ezemidlalo .

Udokotela ogqoke ijazi elimhlophe owesilisa ubambe umtshina olombala omhlophe ophezu kwetafula elombala onsundu. Isigulane silele sibambe isisu sigqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lenkombalanga esandleni.

Isitulo esilombala omhlophe eceleni silensimbi ezicazimulayo. Umduli ophendiweyo ngependa emhlophe kukhona njalo ikhetheni kuhlanzekile kule indawo letafula elilekhompiyutha.

Bamile abezempilakahle abagqoke kuhle kakhulu bathwele amabhuku lapha ezandleni ababili bayaqhawulana ezandleni ekucineni kulowesilisa ofake ithayi.

Itafula elombala onsundu phezulu kwetafula kule laptop esetshenziswa ngumuntu ohleziyo njalo kwelinye icele kukhona khompiyutha elayithiweyo esetshenziswayo.

Ikhabothi elombala omhlophe phezulu kule computer esetshenziswa ngodokotela esibhedlela kulapho ababhala khona izinto zabo ezitshiyeneyo. Kukhona njalo enye itafula elegilasi.

Amahlamvu ezihlahla agcwele egangeni aluhlaza njalo amanye alamaluba alithanga. Konke lokhu kulusizo kakhulu ebantwini abazelapha ngemithi yesintu.

Izihlahlakazana esizithola egangeni ezimila zinaba njalo ezinye zilamahlamvu acakileyo amancane aluhlaza konke lokhu kulusizo kakhulu ebantwini abasebenzisa imithi yesintu ngoba kulapho abathola khona leyomithi egangeni.

Amahlamvu ezihlahla agcwele egangeni alusizo kakhulu yiwo esiyenza ngawo imithi yesintu. Imithi iyabe isiyimpuphu. Amahlamvu lawa ayawonyiswa Abe esecholwa.

Balokhe bekhona abantu abalokhe besasebenzisa imithi yesintu abayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni, abanye njalo ngabasebenzisa amahlamvu enjalo eluhlaza abanye njalo ngabathatha impande zezihlahla.

Isihlahla esisithola egangeni esilamahlamvu amakhulu aluhlaza tshoko. Amahlamvu lawa angabe eselapha eminye imikhuhlane, bethathe amahlamvu befuna umsobho wakhona ukuze befake esilondeni esiphuma igazi.

Ezinye izihlahla esizithola egangelni zilusizo kakhulu empilweni zabantu, kubelezinye njalo ezihlanyelwa emakhaya lapho abantu abathola khona izithelo ezitshiyeneyo izihlahla ezigoqela ishlahla samagwava, ishlahla samalemoni zonke izihlahla lezi zilusizo kakhulu empilweni zabantu abagulayo.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyanaba azikhuli zisiya phezulu ezinye njalo ngezi lamaluba alithanga zonke izihlahla ezisegangeni zilomsebenzi wazo okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi ukuthi isihlahla siyelapha wuphi umkhuhlane.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyabe zilamaluba amhlophe, ezinye njalo zilamahlamvu amakhulu aluhlaza izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu ebantwini abazelapha ngemithi yesintu.

Izihlahla esizithola egangeni loba lezi ezihlanyelwa emakhaya ezigoqela izihlahla amagwava, izihlahla zama lemoni, izihlahla zama orentshi zonke zilusizo ebantwini abagulayo.

Imithi yesintu efakwe esigubhini esikhulu esilombala olithanga esibhaliweyo .Kukhona njalo eminye imithi esemagabheni alombala omhlophe alezivalo ezimhlophe wonke abhaliwe .

Imithi eminengi kungaba ngamaphilisi, kwandise ukuba phakathi kwebhokisi. Kuyabe kuvaliwe ukuze kungatshaywa ngumoya, njalo lebhokisi liyabe libhaliwe ibizo lomuthi ophakathi.

Eminye imithi yesintu bayabe sebeyihlanganise leyesikhiwa, beyenze amaphilisi ayabe ephakathi kwamabhokisi avaliweyo ukuze engatshaywa ngumoya. Lawo mabhokisi ayabe ebhaliwe ibizo lamaphilisi phandle.

Imithi yesintu elapha abantu esezigubhini ezintathu ezinkulu esakuqala isigubhu silombala olithanga njalo sibhaliwe ngamabala abomvu ezimbili zilombala omhlophe zonke zibhaliwe.

Abantu abanengi abasebenzisa imithi yesintu nxa begula bayithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni. Ezinye izihlahla bengathatha impande, ezinye bethathe amahlamvu ezinye bethathe amaxolo.

Imithi yesintu eyelapha imikhuhlane eminengi ebantwini abagulayo. Abantu abatholakala lemithi leyi ngabantu okuthiwa zinyanga kumbe izangoma.

Abantu abanengi abasemasimini lapho okulinywe khona ichena bagqoke izikipa ezilombala omhlophe abanye njalo bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza ichena liyanceda kakhulu empilweni zabantu.

Iminye imithi yesintu nxa sebeyihlanganise lemithi yesikhiwa beyenze amafutha agcotshwa ngabantu , amafutha lawa agcotshwa ngabantu abelezikhumba ezihlala ziluma kumbe abafuna izikhumba zabo zibe zinhle.

Imithi yesintu iqakathekile. Ngaphandle kokulapha abantu abagulayo, kokhona amafutha asesenziwa ngemithi yesintu. Amafutha lawa ngawokugcoba imilomo, athengwa kakhulu ngabantu abangomama.

Izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo esizithola egangeni ezinye zilezithelo ezidliwayo ezinye njalo izithelo azidliwa zonke izihlahla esizithola egangeni zilusizo kakhulu ebantwini abasebenzisa imithi yesintu.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyahlonitshwa .Aziphombuku gejwa laloba yisiphi isikhathi .Abantu abazi isihlahla bavuka ekuseni ilanga lingakaphumi besiyagebha lezo zihlahla kumbe bethathe amahlamvu azo.

Igabha elilombala omhlophe elamaphilisi lilesivalo esimhlophe. Amaphilisi avalelwe kuleligabha ukuze engatshaywa ngumoya. Igabha libhaliwe ibizo lamaphilisi.

Inkomitsho elombala omhlophe phakathi kulezixubho ezimbili , eceleni kule gajana phakathi kwegajana kulesihlahla sechena abantu abasisebenzisa nxa begula.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza acijileyo, esimila endaweni elotshani. Isihlahlakazana lesi silusizo kakhulu. Ikakhulu ebantwini abasebenzisa imithi yesintu, bayathatha amahlamvu lawa besiya zelapha abanengi.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni kwesinye isikhathi zingaba khona egumeni ekhaya .Zonke izihlahla lezi ziloncedo kakhulu empilweni zabantu abathanda ukusebenzisa imithi yesintu nxa begula .

Abanye abantu babona kungcono ukuthi bezisebenzisele imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala njalo abantu abaebenzisa imithi yesintu imzimba yabo ihlala iqinile ngasosonke isikhathi.

Ezinye izihlahla ziyamila emakhaya, akulasidingo sokuthi abantu batshone besiya egangeni, abathanda ukuzelapha ngemithi yesintu bahle bathathe amahlamvu ezihlahla kumbe amaxolo bezelaphe.

Ibekiwe imithi edolobheni phansi ,eminye isezigubhini ezinkulu eyizigodogodo ethelwe amanzi. Eminye njalo iphansi ilokhe injalo iyizigojwana ezincane. Bayeza abantu ngobunengi bazothenga abanye bahle banathe khonapho kukhona lamankomitsho.

Balokhe bekhona abantu abalokhe besasebenzisa imithi yesintu bezelapha ngayo nxa begula njalo abanye bayanatha imithi leyi loba bengaguli ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Izihlahla esizithola egangeni kumbe ezihlanyelwa ngabantu emakhaya ziloncedo kakhulu, ikakhulu izihlahla esizithola amakhaya ezigoqela izihlahla zamagwava lezihlahla zamalemoni zilusizo kakhulu emuntwini okhwehlelayo ziyelapha uphepha.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni zilemkhuba aziphombuku banjwa laloba yisiphi isikhathi nxa usiya thatha amahlamvu alesisihlahla kumele uvuke ekuseni ilanga lingakaphumi.

Amahlamvu ezihlahla abanye bayawawomisa bebesebewagiga abeyimpuphu. Umuntu nxa enatha itiye kumbe esidla ilambazi ekuseni, uyafaka phakathi kwelambazi nsuku zonke.

Amanye amahlamvu abantu abazelapha ngawo bayawathatha egangeni bafike bawawomise kwesinye isikhathi abanye bayawasebenzisa enjalo ewomile kwesinye isikhathi abanye bayawachola abeyimpuphu bethi sebewasebenzisa

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Ezinye ngezithela izithelo ezidliwayo okufana lezihlahla zabomtshwankela, umthunduluka, umviyo. Konke lokhu ungakudla kuyaqinisa umzimba womuntu ogulayo.

Ezinye izihlahla abantu abazelapha ngazo akula sidingo sokutshona besiya egangeni. Ziyabe zigcwele emagumeni ekhaya, ngakho abantu abathwali nzima bahle bazilaphe ngalezo zihlahla.

Balokhe bekhona abantu kulezinsuku abalokhe besasebenzisa imithi yesintu nxa begula imithi eminengi bayithola ezihlahleni ezisegangeni ngokusebenzisa amahlamvu kumbe amaxolo loba impande.

Isihlahlakazana esimila phakathi kotshani esibubiza ngokuthi nguqethu silamahlamvu amade aluhlaza. Siyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu abagulayo. Abanye bayathatha impande.

Isihlahlakazana esilamahlamvu aluhlaza, kanye lamaluba amhlophe. Konke lokhu kungumuthi. Kuyelapha umuntu ogulayo, Uyakomisa, ube usukuchola. Ubusufaka phakathi kwelambazi nxa usidla.

Ezihye izihlahla esizithola egangeni, zilamaluba amhlophe. Ezinye njalo, ziyabe zilamaluba alithanga. Zonke izihlahla lezi, zilosizo kakhulu, empilweni yabantu, abathanda ukusebenzisa izihlahla nxa begula.

Imithi yesintu ilula ukutholakala. Yikho abantu abanengi begijimela ukuzilapha ngayo nxa begula. Siyithola ezihlahleni. Abanye ngabathatha amahlamvu, abanye impande, abanye amaxolo.

Izihlahla esizithola egangeni , ezilamaluba alithanga .Konke amahlamvu ezihlahla kanye lamaluba kuyelapha ,kulapho esithola khona imithi yethu yesintu esiyisebenzisayo .Ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Ukudla kwesintu okwenza imizimba yethu ihlale ihlanzekile njalo iqinile ngaso sonke isikhathi kugoqela amalemon amatamatisi amakherotsi Kanye lemimbhida.

Emadolibheni sekukhona indawo lapho okuthengiswa khona imithi yesintu indawo zakhona phandle ziyabe zifake amabhakani ayabe ebhaliwe ibizo laleyo ndawo ukuze abantu babone bengathwali nzima

Imithi yesintu eminengi yakhona iyalapha abantu iyenziwe ngamahlamvu ezihlahla kumbe amaxolo ezihlahla kumbe impande zezihlahla ziyabe sezigigiwe zaba yimpuphu.

Izihlahla zemvelo zilusizo kakhulu izihlahla zikaMlimu azila mnikazi ngakho wonke ozizwa egula sefuna ukuzilapha uyaqondela egangeni ayethatha amahlamvu kumbe impande abuye azelaphe

Izihlahla ezigcwele egangeni endaweni elotshani phansi esilubiza sisithi luqethu konke lokhu kuyelapha abanye ngabathatha amahlamvu ezihlahla lezi kumbe amaxolo bazelaphe nxa begula.

Imithi yesintu abantu abazelapha ngayo bayithola ezihlahleni ezigcwele egangeni .Kulezihlahla ezinengi .Ezinye izihlahla zigoqela isihlahla sechena silusizo kakhulu ebantwini kanye lezifuyweni emakhaya .

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancane aluhlaza sitholakala egangeni. Abanye bayazilapha ngamahlamvu lawa .Abanye njalo ngabathatha impande zesihlahlakazana lesi.

Ezinye izihlahlakazana abantu abazelapha ngazo nxa begula, abazithola egangeni ziyabe ziseceleni kwamanzi. Izihlahlakazana lezi zilamahlamvu aluhlaza. Abantu babuya bezisuphuna befuna impande besiyazelapha .

Eminye imithi yesintu sebeyifaka emagabheni atshiyeneyo besiyayithengisa edolobheni. Zikhona indawo ezithengisa leyo mithi abantu abafuna ukusebenzisa imithi yesintu bayahamba kulezondawo

Bakhona abantu abayaziyo imithi yesintu abayelapha ngayo abantu abagulayo bahamba egangelni besiyagebha izihlahla ezitshiyeneyo, belapha abantu.

Amahlamvu ezihlahla esiwathola egangeni ayabe eluhlaza tshoko amanye emakhulu amanye njalo emancane. Abantu bayabuya bethathe amahlamvu lawa kwesinye isikhathi bethathe impande zezihlahla besiyazelapha.

Ezinye izihlahla esizithola egangeni ziyathela izithelo ezidliwayo .Ezinye njalo izithelo ziyabe zilombala obomvu. Izithelo lezi ziyanceda kakhulu ziyaqinisa umzimba njalo ziyelapha eminye imikhuhlane.